Deriyaa giddon de'iyaa godaree woxxiiddi de'iyaaga meray xeelliyode ayba iitiishsha!

Ha sohuwan xeelliyode daro maanauw go"ettiyobati de"oosona. Paappayyee, manggoyi, afkkaaddoyi hageeti beettoosona.

Naati aawaara aayeera issippe homboccidi ufaytidi kaa'iddi de'iyageeti beetoosona. Etikka issi mala maayuwa bootta maayuwa maayi uttidosona.

Toophphiya bunnaa haggaaziya kassanchchati bantta oonatetta qonccissiyagaa bantta maayuwa bolli wottiddoogee xeeliyode aybba lo"ishsha!

ha ya bagaa xeeliyode issi heeray beetees. i gidonkka dumma dumma mitati de'iyageeti beetoosona.

Iray bukkidaagan dumma dumma mittaa ayfeti manggoy, muuzee, afikaadoy, tukkee ubbabay mokiidi de'iyaagee xeelliyode ayiba lo'iishsha.

Issi issi uyiyobatinne miyobati de'iyo keettati keehippe giigissidi kattidoogee maanawu ayba mal"ii!

Zo'o meran garssa baggaara bootta meran bolla baggaara tiyetti uttida keettay beettees. Appe guyye baggassaarakka dumma dumma mittaa ayfetinne kattaa ayfeti de'oosona.

Luxanchcha naati luxetta keetta ubbay issippe biide de'iyaageeti aybba siiqettiyoona.

Wolaytta sooddo yubbursse erissodan oosanchchata koyoogan tamaaridaagee de'ikko ha silkkiyan shocite giiddi xaafidoogee beettees. Appe guyye baggaarakka de'iya mittati beettoosona.

Wolaytta asayi ba wogaabaa ba maaraabaa issi issi ekettaanne gelettaabaa ubbabaa qonccissiya maxaafaa xaafidoogee xeelkiyode nabbabiyode ayba lo"iishsha.

Ha yelaga naati zannaqiiddi de'iyo sohoy keehippe puulattidi beettees. A matankka dumma dumma kaameti eqqi uttidaageeti de'oosona.

Issi geela'o na'iya bullukuwa maayada hemettaydda de'iyara beettawusu. Akka wottidogeekka keehippe lo''ees.

Ha ya baggaara de'iya keettay bootta qalamiayn tiyetti uttidage beetees. Appe sintta baggaaraka manggoy, muuze, de'iyage beettees.

Issi gachchaama gastta bitanee asaara tobbiiddi, bari qofaa haasayiiddi de'iyagee beettees. Ikka ushachcha kushiyani biiriya oyqqi uttiis.

Wolaytta asay soo giddon go"ettiyo miishshati corati de'oosona. Hegetikka ubbay issippe de'iyaageeta xeelliyoode aybba lo''iyoona.

Ha ya baggaara garssaara zo"o meran bollaara bootta meran tiyetti uttida keettayi beettes. Appe ushachcha baggaarakka qassi paappayyee de"iyageekka beettes.

Issi aayiya bullukkuwa maayada simerettayda de'awusu, ippe ya baggaarakka zaafeti de'iyageeti beettoosona.

Issi gastta bitanee giya giidon cora asay de'iyaagaara ikka uttidi bari zal"iyaa bayzziidi de'iyoogee xeelliyoode ayba lo"iishsha!

Oyddu macca naati ogiyaara hemettidi biyaageeti beettoosona hegeetupekka issi na'eeyoo binnaanay keehippe aduqidaagee beetes.

Luxiya naati luxetta keettan kifile giddon de'iyageeti beettoosona. Etikka bantta dawutaraa bolli biiriyan, irssaasiyan go'ettidi xaafiiddi de'oosona.

Giya giddon issi mishiriya uttada phuuphulliyaa bayzzaydda diyaara beettaawusu. ippe sintta baggarakka o gatiyaa asati oychchiiddi de'iyaageeti beettoosona.

Iray loyttidi bukkidoogaappe denddidaagan dumma dumma mittati dicciidi de'iyageti de'oosona. Etappekka ya bagaara haattay diyagee beetees.

Ha beettiya mehetuppe guyye baggaara de'iya buuxa keettay xeelliyode keehippe lo'iyagee beetteesi. Appe guyye baggaarakka mittaa ayfeti de'oosona.

ha ya baggara beettiya sohoy keehippe puulatidi beettees. A giddonkka dumma dumma doozatinne mitta qommoti de'oosona.

Naa"u yelaga naati woxxiidi de'iyageeti beetoososna. Issoy karetta meraa issoy qassi adil''e ciishsha meraa maayidi woxxiidi de'oososna.

Wolaytta ganddaa giddon dumma dumma birroti de'iyaagetuppe issi biiroy cora oosanchchata koyyidoogee ayba ufayssiyaabeesha.

Ha ya baggaara de'iya deree xeelliyode keehippe lo'idi beettees. A giddonkka dumma dumma doozati de'iyageeti beettoosona.

Issi mishshiriya bari kushiyan oottido oosuwa matan eqqa uttaasu ha a oottidobaykka, xeelliyode jabana, otuwa, bashiya, malates.

Ha sohuwan nu xeeliyoode karssi karssay meretin cora asay ba de'iyoossappe woxxidi harasa biide diyaage beettes. Etikka banttaw diyaaba ekki uttidi biide woxxide de'oosona.

Iray loyttiidi bukkidoogaappe denddidaagan dumma dumma mittaa ayfetinne kattaa ayfeti dicciiddi de"iyaageeti xeelliyoode ayba lo"iyoonaasha!

issi gasta bitanee ba silkkiya haytan wotidi hara asaara haasayiidi keehippe dagamma mala dagamidaagee beetes, a matankka naa'u asati eqqidossona.

Yelaga naati ubbayi hombbocidi zannaqidi kaa"iiddi de"iyo sohoyi keehippe puulatti uttidaagee beettes. Appe guyye baggaarakka mittati eqqi uttidaageeti de"oosona.

Issi gastta bitanee hayttan belecaa dunddaa wottidi gonddalliya oyqqidi tooraara eqqidaagee beettes. Appe guyyessaarakka wolaytta keettayi diyagee beettes.

issi bitanee uttidi darobayta bayziidi de'iyagee beetees, appe sintta bagaara maccasati eqqidaageeti de'oososna.

issi yelaga na'ayi ba biitta qonccissiyaa maayuwaa maayidi keeehippe hombbocidi duriiddi de"iyaagee beettees. appe ya baggaarakka hara asati de'oosona.

Ha ya baggaara xeelliyode beettiya heeran dumma dumma mittaa ayfeti, kattaa ayfetinne deree beettees. Appe ya baggaarakka haatta malay de'ees.

Asay cora asay maaran eqqi uttidosona. He asatuyyookka issi aaway bari qofaa yootiiddi de'iyagee beettees.

Issi aawaa cora asatuura uttidi tobbide de'ees. Ikka bari qopaa wottide de'iyagee beettees. I maayyido maayuwa meraykka zo''o.

Ha yabbaggaara hemettiidi de'iya usuppun naatuppe issi na'iya maayiddo maayoy kase asi maayibenna maayo malates.

Oyddu attuma asati tukkiyaa uyiidi de'iyageti beettoosona. Rtappe ya baggaarakka qassi kattaa miidi de'iya asati de"oosona.

Ha sohuwaan ayeeppe sintta baggaara de'iyaaba xeelliyoode dumma dumma so giddon asay go"ettiyoobati beettoosona. Hegeetikka otuwaa jabanaa malatiyaageta.

Cora asay issippe gidiidi gade giddon gooyidinne bul"idi de'iyaageti beettoosona. Etappe ya baggaarkka wolqqaama haattay de'iyaagee beettees.

ha ya bagaara xeeliyode beetiya sohoy keehippe puulatidi lo'ees. hegankka dumma dumma mitaa ayfeti kataa ayfeti de'oosona.